tenne dikkote yinanni baseenni maamaa afi'nanni yiinumma ikkiro seennu maccote woxxannore angate woxxannore goowaho woxxhannore seesiisi'rate horoonsi'nannoreno hakkiicho dikkote yinanni xargawa xaphi yeewe duuname noore afida dandiinanni baseeti yaate

dikkote yaa maati yinumma ikkiro dikko xawisannore la'nate wo'naallummoro dikkote babbaxxino gari uduunnichonna babbaxxitino dani sagale afi'nanni darga ikkanna kuri giddono maati lawishsha yinumma ikkiro shaana bullee yinannire dikkote giddo afi'nannireeti yaate

maga'note mine fayinaansete owayante babbaxxinoonirichira horonsira dandiineemmota ikkitanna tennehoro giddono la'numma ikkiro babbaxxinoori soqqansho soqqamanno mannira baatateno hasiisannoricho ikkasi buunxeemmo

maga'note mini fayinaansete owaante babbaxxino hajara babbaxxitinona garinni horonsi'neemmota ikkitanna kuri huwaruwano babbaxxitino garinni horonsi'nannita we jawa horo afidhinota konne baala wonshirate fayinaansete owante hasiissanno yaate korniicho

maga'note mine fayinaansete owaante maati la la'no yinummaa ikkiro babbaxxinota muziiqahowe massaala huyinannireno hirate woyitenne amma'note mineewe maga'note mine hasiisannoh dunicho babbaxxeyoha hirate notinni fainaansete owaante lowo dargamaddanno yaate

mini nabiirote uduunni yinanni woyitenna konnemmi uduunne dadda'linanni baichima maaxiinummo ikkiro miittu quchumi gidda babbaxxeo darga afamannoe babbaxxeo darga la'neemmo minnaawe ferniche rete yinannita babbaxxiteho basera afi'neemmu yaate

minina birote uduni daddalaano yine woshshinanniri insa maati ayiootino mayikki dodoore woyite konne looso isilaamaho yinanni ammano harunsitannori jawaatte loonsanna afawe buuxa dandiineemmo yaate

maga'note mini fayinaansete owaante babbaxxeo garinna babbaxxeo daggi babbaxxeo doogore hironsi'neemmota ikkitanna kini maga'note mini fayinaansete owaante jawa darga wojjaawa qeecha wojjawa base amaddinota ikkitannota la awe hukata dandiineemmo yaate

supermaarkeettite yinaanni weetemaatiinumma ikkira babbaxxeudani adubbano qalquullehoha ikkisinatano tenne supermarkeettite yine su'minoonnite giddo afi'naawa hitina dandiineemmo base ise supermaarkeetti tee yaate

supermaarkeettete yineemmo wetemaati yinummoa ikkiro babbaxxeho garinni seennu sumuwate riqqannorichono ummo hayishshi'rannorichono angate riqqannorichono hakko darga afi'nanni dargimaati yinummoa ikkiro supermaarkeettete yine xawisadandiineemmo

dikkote ineemmo woyitemaati inummoha ikkirohu sagalete loonsi'noeta coommishshannota zayitete yinannita zayetete iimaannino maxinete yinanniricho afi'nanni base ikkitanna mabbaxeyore wolnire lawannoreno konne ubba dargaafi'neemmo yaate

dikkote maatilla baxxiyoori yinummoha ikkiro baxxiyoori noori maati yinummoha ikkiro haammatu manni mereeru ha'ramma hira hidhinanni base ikkino ta la'neemmoha ikkanna tenne hirano babbaxxiro darga babbaxxino daniinni ofolte nooxa hidhineemmo yaate

supermaarkeeti tiyinanni wayitemaati yinumma ikkiro addi addiintababbaxitinodani sagalubba amaddantannotanna hakkicho darga heexxannoho maati yinumma ikkiro supermarkeeti tiyine woshshawe buuxxa dandiineemmoboaseetitiniyyaate

maganote mine fayinaanse owaante maati yinummoha ikkiro maganote mine hasiisannoricho wonshi'nanniricho ikkanna kuni hasiissannoricho babbaxxinohu duunnichono hidhe wonshi'rate fayinaanse hasiissannota afawe buuxa dandiin

dikkote yinaemmo woyite maati yinummaa ikkiro dikkote babbaxxino dani uduunicha afi'neemmoha ikkanna bi'reewa rodikko mannu ha'ranno woyite diwoxe haxxe ha'rannona soorrote yinanni garinni ku'u abbeure ku'uiira aani di ikkiranno garino noota xabbuuxa dandiine

dikkote yinaemmo wetemmaati yinumma ikkiro babbaxxinoo garinni hira hidhinanniwanna babbaxxitino millimmo assinanni base hala'lado maati yinumma ikkiro quchummu giddo hala'lado base amaddannoti mitte dikkote yinannite yaate

gobbiiddi daddalu biironna woxu sooro koosikke yinanniti maatiinomma ikkino babbaxxeho garinni gobbayidi biiroowa gobbayidi daddalu mini biirote laacho leellishshannorichoekkanna kurino babbaxxe odani badbaxxe uduunne sonkeemmo yaate

maga'note mini fayinaansete owante addi addi doogonni horonsi'neemmota ikkitanna kuri doogubbanno maatiinummaa ikkirowabbaxxe odaniinni babbaxxe ora giira horonsi'neemmoricho ikkinota afawe buuxa dandiineemmo gari hee'ranno fayinaansete owante jawa qeecha fixxinote mittummaenni

aguna sagalete minee iinannihuhetemaatiinia kiro babbaxxoteho agattotte dani hee'rannowanna babbaxxitinoti ianni sagalewe bunu angannihu afamanno darga ikkanna kuni darguno babbaxxeho bayichoh hee'rannoho yaate

maga'note mine fayinaansete owaante maatiinummo ikkiro babbaxxe owaanteho babbaxxe eteh horo uyitannotinne fayinaansete yenaannirichi gorkaatuna ise nookkiha mittorassine danfayinni yaate konni daafira nooti yaate

mini nabiirote uduunni daddalaano yinanni woyitemaati yinummaa ikkiro babbaxxe uduunne daddaltannonna babbaxxe uduunne shiqishshannore ikkitanna kuri shiqisanno bayichonomaati yine su'minanni yinummaa ikkiro ferniche rete yinanni yaate

diponna supermaarkeetete yineemmo weyite maati yinumma ikkiro babbaxxitino daniinninna babbaxxitino ragiinni dayino sagalubba afi'neemmo baasekke itanna diikkoteroore woyite gatinni fultino sagale afi'neemmo woyixxineemmo darga tihineemmowaati diikko yya

supermaarkeetete yinanni weitemaatiinumma ikkino babbaxxitino mirtewe faafiri kunni loonsanni tawe mooldiri woli aanganni loonsanni uduunnicha afi'nanniwa ikkannakko uduunnichano babbaxxino daninni afi'nanniwa haama tarichu afi'nanni dargaati yaate

supermaarkeetete yinanniweyitemaatiinumma ikkiro babbaxxitinoragi sagalubba afi'nanni basekkitanna tini supermaarkeetete yinannitino rainore hixinanni woy burare hixinanni base woy intannikkirenowole wollu duunnicho afi'nanni baseeti yaate